niribaanu n chɛna bɛ zaŋ dozim n niŋ be yansi ka so chɛnchɛna ka be pɛri namda nima ka so gbabi kapu dozim o nuuni tihi ni mori bɛ be luɣili ka ko bɛɣ

Paɣaba ata n chɛna ka kpabi bɛ bihi bɛ nyaanasi ka tuhi paɣaso Soli ka o ʒi kpalaŋa o zuɣuni paɣaba ŋɔ so gba nyɛla ŋun ʒi kpalaŋa ka gbibi takalem paɣaso ʒi gnamla ka tihi ni mori beni.

Namda nim n bɔŋɔ namda nim ŋɔ nyɛla kom balibu balibu di shɛŋa ŋmaa niŋ zaɣ ʒiɛhi ni zaɣ piɛla ni zaɣ vakaɣa ka shɛŋa nyɛ zaɣ tankpaɣu laasabu bin dozim nyɛla din pa n baɣali katalɛm zaɣ dozim nyɛla din biɛni

Du piɛlli puuni ka paɣa ʒɛya paɣa ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga nuɣuso ka so jinjɛm ʒiɛ nuchɛ baŋ nyɛla din pa o luɣuli fulaawaasi nyɛla din ʒɛ o nyaanga sabbu sabbu tabi dikpuni ŋo

Paɣa n ʒi dikpuni gbuni Paɣa ŋo yɛla chinchin niɛma ka ʒi kuɣu bili zuɣu kuripooti nyɛla din ʒʋ o tooni ka sala bɛ di puuni ka duɣu bili tamya teebuli bili nyɛla " din ʒɛ o tooni subili gba nyɛla din paya tahapoŋ gba nyɛla din paya ka gbambili tamya ka chɛrigi pa di zuɣu

Salin boɣali puuni shab kurimi ka shab ʒɛya tihi ni mori ko n gili nimaani gnambihi nyɛla din biɛni bi shab pili zipiliti doo ʒɛ duli na n yɛ neen piɛla kuɣu vakaɣali nyɛla din gba ʒɛ duli ŋo

Sarati n niŋ ŋo palli zuɣu chɛchɛ nyɛla din doya ka chɛchɛ buɣum gba nyɛ din doya doo kuriya ka yɛ liiga dozim shikuru bihi ayi shab ʒɛya nyaɣa baaji nima ka laati woya nim nyɛ din biɛni ka bolfu nyo abɛ tihi nyɛla din yirina n ti pahi yiya

Salin boɣali puuni n boŋo mashina nyɛla din bɛ salin boɣali ŋo puuni salo gba nyɛla ban bɛ salin boɣali ŋo puuni tihi ni mori ko n gilli

Daani bi niŋdila daa bilim so ziya ka kpa ninkpara sabila ka ye liiga zɛɛ ka di nyɛ bɔɣi bihi so zɛ nbaɣi o ye liiga dozim ka di gba nyɛ bɔɣi gihi so zi o tooni ye liiga piɛlli ka nɛma do o tooni.

Yili n ʒɛya laati woya nim nyɛla din yirina gbanpiɛli paɣa ʒɛya kpa ninkpara ka bihi piɛ n gili o sheeni puni biɛni nyɛ puni sabinli bi sabi sabbu pa dikpuni ŋɔ zuɣu